Iimaliwa yomafo yaNamibia oya yooloka. Ngaashi koshimaliwa shoodola omulongo, nomilongombali oku na ethano lyatatekulu Sam, omuperesidente gwoshilongo shaNamibia gwotango. Koshimaliwa omilongondatu oku na aaperesidente ye li yatatu mboka ya lela oshilongo shaNamibia. Koshimaliwa shomilongontano, ethele nomathele gaali oku na tatekulu Hendrik Witbooi.

Iitaafula niipundi oyo iihongomwa mbyoka hayi hongwa momiti. Iitaafula niipundi ohayi hongwa kaantu. Iitaafula niipundi ohayi adhika momagumbo. Iinima mbika ohayi vulu wo okulandithwa, opo omuntu i imonene oshimaliwa she.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yomafo gasho ga yooloka. Omuntu ngele oto yi wu ka talele po koshilongo shimwe, oho shendje iimaliwa yoye yomoshilongo sheni kiimaliwa yomoshilongo hoka to yi, opo wu vule okuyi longitha.

Moshilongo shaNamibia omu na iimaliwa yomafo ya yooloka ngaashi omathele gaali, ethele, omilongo ntano, omilongo hamano, omilongo ndatu, omilongo mbali. Iimaliwa mbika ohayi vulu okupungulwa koombaanga ngaashi ombaanga yotango yopashigwana no Bank Windhoek. Iimaliwa mbika aantu ohaya vulu okuyi longitha mokukandula po oompumbwe dhawo.

MoNamibia omu na oombelewa odhindji dhombaanga yotango yopashigwana. Moombelewa muka omu na aantu mboka haya longo mo, mboka haya gandja omauyelele kehe to pumbwa kombinga yombaanga ndjika. Opu na wo oonomola ndhoka hadhi vulu okudhengwa uuna omuntu itoo vulu okuthika pombaanga popwene. Omuntu oho pewa okakalata koye uuna wa patulula omayalulo gombaanga nombaanga ndjika.

Moshilongo shetu Namibia omuna iimaliwa yomafo ngaashi omathele gaali, ethele, omilongo ntano, omilongo hamano, omilongo mbali, noondola omulongo. Kehe oshilomgo oshina iimaliwa yomafo ya yooloka. Uuna omuntu tayi koshilongo shontumba, iimaliwa mbika yomafo oheyi lundululile nduno kiimaliwa yomoshilongo moka tayi. Iimaliwa ohayi pungulwa koombaanga.

Oositola dhiikunwa, ositola dhiikunwa ohadhi adhika moondoolopa odhindji moshilongo shetu. Moositola dhiikunwa muka omu na aalandithi mboka ye li mo haya kwathele aantu mboka taye ya okulanda. Aalandithi mbaka ohaya pewa nduno iimaliwa yawo kehulilo lyomwedhi. Moositoola muka ohamu adhika omaovu ogendji giikunwa ga yoolokathana.

Omuntu ngele owa patulula epandja nombaanga ndjika yoBank Windhoek, oho pewa okakalata koye hoka oko ho longitha okunana iimaliwa nako. Omuntu ngele owi iyadha wu li kondje yoshilongo oho vulu okulongitha okakalata koye hoka, shampa shike ka shangwa visa.

Aantu oye na omaunongo ogendji. Opu na mboka ye shi okuhonga iipundi nosho wo iitaafula. Iitaafula niipundi ohayi adhika momahala ga yooloka ngaashi momagumbo, moosikola, moombelewa nenge momahala gomanwino. Iitaafula ohayi tentekwa iinima, omanga iipundi ohayi kuutumbwa.

Ombaanga yotango yopashigwana. Ombaanga ndjika ohayi kwathele aantu ya pungule ko iimaliwa yawo. Kombaanga oko tuu hoka aantu ohaya vulu oku kutha ko omukuli gokulanda iimuna yawo, oohauto dhawo noshowo omagumbo gawo. Moombaanga muka ohamu longo aantu mboka haya gandja omauyelele ogendji.

Oombaanga odhindji ohadhi kwashilipaleke omaudhano ogendji ngaashi omaudhano goku tondoka, omaudhano getanga lyo koompadhi nosho wo oamudhano getanga lyo mokambamba. Omuntu ngoka eya tango nenge amona onomola yotango nontiyali nenge ontintatu oha vulu nduno oku pewa oshimaliwa

Miilongo kehe omu na oositola dha yooloka. Oositola dhomalovu, oositola dhiikulya osho wo oositola dhiikutu. Moositola muka omu na aantu mboka haya longo mo, aantu mboka haya longo mo oye na wo iinakugwanithwa ya yooloka, opu na mboka haya longo pomashina, opu na mboka haya pakele po opu na mboka haya opaleke moositola.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomafo gasho ga yooloka. Kiimaliwa yomafo huka ohaku kala kwa thanekwa omitse dhaantu, iinamwenyo nenge iimeno. MoNamibia omuna iimaliwa yomafo ya yooloka ngaashi omathele gaali, ethele, omilongo ntano, omilongo hamano, omilongo ndatu, omilongo mbali noshowo oondola omulongo.

Omatyofa ohaga adhika unene momagumbo. Komatyofa ohaku kutumba aantu . Omatyofa oha gakala moseti moka hamu kuutumba aayenda nenge uuna aantu taya tala otiivi . Komatyofa olundji aantu ohaya kala yatulako iikusinga .

Aantu oye na omaunongo ga yooloka. Opu na aantu mboka ye na omaunongo gokuhonga omiti e taya kutha mo iipundi, iitaafula osho wo oosikopa nenge oombete. Aantu iihongomwa yawo mbika ohaye yi landitha, opo ya vule oku imonena sha shomondjato.

Aantu ohaya longo iilonga yi ilile. Yo oye na uunongo wi ilile. Opu na aantu mboka ye na uunongo wokulonga naantu okukwathela aantu. Opu na aantu mboka ye na uunongo wokupanda, wokuteleka po opu na aantu mboka ye na uunongo wokuhondja iikutu, oongaku, omagala oshowo oondjato.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yomafo ga yooloka. Kiimaliwa yomafo ohaku kala kwa thanekwa omitse dhaaleli yopashigwana, omiti nenge iinamwenyo hayi adhika moshilongo moka. Uuna omuntu to yi koshilongo sha yooloka oho shendje iimaliwa yoye yomafo toyi shendjele mwaa mbyoka yoshilongo hoka to yi, opo wu vule okuyi longitha.

Oombanga yatango yopashigwana ohayi kwashilipaleka omaudhano ogendji ngaashi omaudhano goku tondoka, omaudhano goketanga lyokoompadhi noshowo omaudhano go ketanga lyomokambamba . Aantu ngele yadhana omaudhano ngaka oha vulu oku isindanena mo iimaliwa.

Ombaanga yoNEDBANK oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi longithwa moNamibia. Mombaanga muka omuna aantu mboka haya longo mo, mboka haya gandja omauyelele kehe to pumbwa kombinga yombaanga ndjika. Ombaanga ndjika aantu ohaye yi longitha oku pungula ko iimaliwa.

Iipundi niitafula, oyo iihongomwa ndjoka hayi hongwa momiti kaantu. Iitafula niipundi ohayi vulu okulandithwa ndele omuntu tiimonenemo iimaliwa. Ohayi adhika woo momahala ngaashi omahala gokunwina, omahala gokulila, omomagumbo no mosikola.

Omuntu ngele owatoto epandja nombaanga ndjika oho vulu okulikwatakanitha kongodhi yoye. Opuna wo oonomola ndhoka omuntu hodhengele ngele wandhindhilika omainyengo gasha taga limbilike kepandja lyoye.

Miilongo kehe omu na oositola dha yooloka, ngaashi oositola dhiikutu noongaku ,nomalapi, oositola dhiikulya osho wo omalovu. Moositola muka ohamu longo aantu mboka haa kwathele aalandi.

Omuntu uuna a patulula epandja nombaanga ndjika yotango yopashigwana oho vulu oku li kwatakanitha kongodhi yoye. Kongodhi oho vulu nduno okuli longitha okutumina aantu iimaliwa, okufuta otiivii nenge okulanda olusheno to longitha owala ongodhi.

Omuntu uuna wa patulula epandja nombaanga yoBank Windhoek oho pewa okakalata koye hoka oko ho tula iimaliwa, ngoye oho ka longitha wo okukananitha iimaliwa peshina lyokunana iimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga ndjoka hayi adhika muuyuni awuhe. Aantu ohaya longitha ombaanga ndjika opo ya pungule iimaliwa yawo. Omuntu ngele owu na embo nenge epandja kombaanga huka, oho vulu okutumina omuntu omukwawo oshimaliwa kongodhi ye.

Aantu oyendji ohaya dhana omaudhano ga yooloka ngaashi omaudhano gokutondoka, omatanga gokoompadhi nomatanga gomokambamba. Omaudhano ngaka ohaga kala ga kwashilipalekwa komahangano gi ili nogi ili. Aantu mboka ohaya sindana ohaya pewa iinima ya yooloka ngaashi iimaliwa, iikutu nosho tuu.

Ombaanga yaNedbank, oyo yimwe yo moombanga dhoka hadhi longithwa moNamibia. Mombaanga yaNedbank omuna aantu mboka haya longomo, mboka haya gandja uuyelele kombinga yombaanga ndjika. Omuntu ngele owa tameke epandja kombaanga ndjika, oho pewa okakalata hoka ho longitha mo kunana iimaliwa yoye, nosho wo mokupungula iimaliwa yoye

Omuntu ngele owa patulula epandja lyoye nombaanga ndjika yoBank Windhoek oho pewa oka kalata koye hoka kopaumwene, okakalata haka oho ka longitha okupungilila ko iimaliwa yoye nosho wo okuna nitha iimaliwa yoye. Omuntu ngele owi iyadha wu li kondje yoshilongo oho vulu oku longitha oka kalata koye hoka shampa ashike ka shangwa visa.

Iitafula, iipundi, oosikopa noshowo oombete odho iihongomwa mbyoka hayi hongwa momiti kaantu. Iitaafula niipundi ohayi adhika momahala ogendji ngaashi moosikola, momagumbo nenge momahala gomanwino. Oombete olundji ohadhi adhika moondunda dhokulala. Oosikopa nadho ohadhi adhika wo moondunda dhokulala nenge mooseti.

Aantu ohaya longo iilonga yi ilile, aantu oyena wo uunongo wi ilile. Opuna aantu mboka yeshi oku teleka, po opuna mboka yeshi oku panda. Opuna aantu mboka yeshi oku hondja ngaashi oongaku, iikutu, oondjato. Aantu mbaka ngele oya landitha iinima yawo mbyoka ohaya vulu oku imonena oshimaliwa shawo shokwii kwatha.

Oositola dhokulanditha iikulya, nosho wo iiyimati. Moositola muka nenge pomahala mpaka ohapu kala pu na aantu mboka haa longo po, haya kwathele aalandi. Opu na iiyimati nenge iikulya yimwe hayi landithwa, to vulu oku yi lya pethimbo olyo tuu ndyoka ngaashi omihaka, omayapula nomambanana, nosho wo iikulya yimwe mboka ihaayi vulu okuliwa pethimbo mpoka ngaashi uusila nomakoloni.

Aantu oye na omaunongo ga yooloka. Opu na aantu mboka haya longo moombelewa, po opu na mboka haya ilongele kuyo yene. Iitaafula niipundi, omatyofa noombete, osho wo oosikopa oyo iihongomwa yimwe mbyoka hayi hongwa miiti kaantu. Aantu ohaye yi landitha nduno, opo yi ilongele iimaliwa yawo.

Peshito Kalunga okwa shiti aantu ye li yali, omulumentu nomukintu. Aantu oha ya longo iilonga ya yolokathana ngashi oku longa muupolisi, oshowo moombelewa opo ya vule oku kwathela aakwashigwana.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomafo nosho wo iimaliwa iikukutu. Kiimaliwa huka ohaku kala kwa thanekwa omitse dhaaleli yopashigwana, iinamwenyo nosho wo omiti hadhi adhika moshilongo moka. Iimaliwa yomafo ohayi kala ya shangwa edhina lyoshilongo.

Aantu oyo aashitwa ya Kalunga, aantu ohaya longo iilonga yiilile opo ya vule ya likole oshimaliwa, aantu oye na omaunongo giilile opu na mboka yeshi okuhondja iikutu noshowo omalapi, opu na mboka yeshi okupanda, opu na mboka yeshi woo okuteleka.

Ositola yiikulya moka aantu haya landa iikulya noshowo iikunwa yawo. Oositola dhiikulya nomalovu ohadhi adhika moondolopa odhindji moshilongo. Moositola muka opo wu ze mo noshinima, oho shi futu pomashina. Pomashina opu na aantu mboka haya longo mo, haya futwa kooyene yositola ndjika.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga ndjoka ha yi adhikwa miilongo oyindji. Uuna omuntu a hala okwiishangitha epandja lyombaanga ndjika, oha yi ko nokamutse ke koshilongo. Mombaanga muka omuna aakwatheli mboka ha ya longo mo oku kwathela aantu mboka ya pumbwa omakwatho. Omuntu oha vulu oku kutha ko omukuli oku landa ohauto nenge egumbo lye. Kombaanga huka aantu oha ya pungula ko iimaliwa yawo.

Moositola omu na aantu mboka haya longo mo, opu na aantu mboka haya pakele iinima po, opu na mboka haya kala pomashina. Iikulya nenge omalovu moositola ohayi kala mo ya pakelwa moolaka ngaashi: oosuka odhiilile, omahini odhi ilile, oomboloto odhi ilile nosho tu.

Ombaanga yaNamibia, ombaanga ndjika ohayi adhika moondolopa dha yooloka moshilongo shetu shaNamibia. Kombaanga huka omuntu oho vulu oku pungula ko oshimaliwa shoye, uuna inoo hala oku shi longitha pethimbo ndoka. Ombaanga ndjika omuntu oha vulu oku kutha ko omukuli goku landa egumbo oshowo ohauto, ye teke gu futa.

Omuntu ngele owa patulula epandja nOmbaanga ndjika yopashigwana, oho vulu okuyi kwatakanitha kongodhi yoye . Ngele oweyi kwatakanitha kongodhi oho vulu oku tumina aantu iimaliwa, oku landa olusheno nenge to futu oTiivi to longitha owala ongodhi

FNB ombaanga yotango yopashigwana . Ombaanga ndjika oha yi adhika miilongo yomuuyuni auhe kehe mpoka toyi. Ombaanga ndjika oha yi longithwa mokupungula iimaliwa yaantu. Omuntu ngele okutota epandja kombaanga yotango yopashigwana, ohayi nokamutse ke koshilongo opo aka shangithe edhina lye.

Muuyuni omuna aantu yena uunongo wayooloka. Opuna aantu mboka yeshi okutunga omagumbo, opuna aantu mboka yeshi okupanda , okuteleka. Po opuna aantu mboka yeshi okuhondja ngaashi iikutu , oondjato, omalapi noshowoo omapaya. Aantu ayehe mbaka ohaya mono iiyemo yawo okehulilo lyomwedhi nenge pethimbo olyo tuu ndyoka ngele yamana oshilonga shoka.

Ombaanga yaVenduka Ombaanga ndjika ohayi adhika moNamibia moondoolopa adhihe moshilongo shaNamibia. Omuntu ngele owu na epandja kombaanga huka oho vulu okutumina omuntu oshimaliwa ngoye to vulu wo okupungulila ko oshimaliwa shoye. Omuntu ngele oku na epandja ndika oha vulu okulongitha ombaanga ndjika, opo a lande iinima ye.

Miilongo kehe omuna oostola odhindji dhayooloka .opuna oostola dhiikutu nodhiikulya .moostola dhiikutu ohamu adhika ngaashi oongaku niikutu yoyene moostola muka omuna woo aantu mboka haya longo mo ,mboka haakwathela aalandi

Ombaanga yotango yopashigwana, ombaanga ndjika oyo yimwe yoombaanga dhoka aantu haya longitha mokupungula ko iimaliwa yawo. Omuntu oho vulu oku tameka epandja lyongeshefa yoye nenge lyoye lyopaumwene. Omuntu ngele wa toto epandja oho pewa oka kalata hoka ho longitha moku nana iimaliwa yoye.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga ndjoka hayi longithwa moNamibia. Moombaanga moka omu na aantu mboka haya longo mo, mboka haya gandja omauyelele kehe to pumbwa kombinga yombaanga ndjika. Oku na wo oonomola hoka haku dhengelwa uuna omuntu itoo vulu okuthika pombelewa mpoka.

MoNamibia omuna oombelewa odhindji dhombaanga yotango yopashigwana .Moombelewa muka omuna aantu haya longomo yena iinakugwanitha ya yooloka. Opuna mboka haya longo pomashina gokukwathela aantu ya patulule omapandja gawo po opena mboka haya yamukula oonomola opo yagandje omawuyelele kehe komuntu topumbwa gombaanga ndjika.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomafo yasho ya yooloka. Kiimaliwa yomafo ohaku kala kwa thaanekwa aantu, iinamwenyo nenge omiti. Moshionho shetu Namibia otu na iimaliwa yomafo ngaashi omathele gaali, ethele nomilongo ntano.

Aantu ohaya longo iilonga ya yooloka. Opu na aantu mboka haya panda, opu na aantu mboka haya ningi iipanyala, opu na aantu mboka ye shi okuteleka nosho wo mboka haya longo moositola dhiikulya, dhomalovu, dhiikutu nosho tuu. Aantu mbaka ayehe ohaya longo, opo ya vule okumona iimaliwa kehulilo lyokulonga iilonga yawo.

Aantu ohaya longo iilonga ya yooloka. Opu na mboka haya longo moositola dhomanwino nenge dhiikulya okukwathela aalandi. Opu na aapangi mboka haya longo miipangelo okukwathela aavu, opu na aalongisikola mboka haya longo osikola, opu na aantu moka haya panda, opu na aantu haya teleke nosho wo mboka haya landitha iiyimati, opo ya vule oku imonene iimaliwa yawo.

Omuntu ngele owa patulula epandja nombanga oho pewa okakalata koye ko pawumwene hoka oko ho longitha okumbangitha noshowo oku nana iimaliwa. Opu na wo omashina gokunana iimaliwa ngoka gopondje noshowo mboka uushona hawu adhika moostola dhiikulya dhiikutu noshowo dhomalovu.

Omuntu ngele owa patulula epandja lyombaanga yotango yopashigwana, oho vulu oku li kwatakanitha kongodhi yoye yopeke. Shampa nduno we li kwatakanitha kongodhi yoye yopeke nena oto vulu okutumina omuntu oshimaliwa, okulanda olusheno nenge okufuta oRadio yomuzizimbe to longitha ongodhi yoye yopeke.

Omuntu una ena epandja kombanga ndjika yotango yopashigwana oha pewa oka kalata ke koku nana iimaliwa, oka kalata haka oha ka longithwa koku nanitha iimaliwa nenge ko kulanditha iinima moostola.

Ombaanga yaNamibia oyina oonomola hoka omuntu hovulu okudhengela uuna wapumbwa ekwatho lyontumba. Mombaanga muka omuna aantu mboka haya longomo , mboka haya yamukula oongodhi ndhika , yokukupa omauyelele nenge yeku kwathele mpoka wahala.

Oshilongo sha Namibia ohashi lelwa komupelesindente omukulukadhi. Omupelesindente oye omuntu ngokaha hogololwa kaakwashigwana yoshilongo shoka, noha pewa oomvula dhe dhokulela.

Omuntu ngele owatoto nenge wapatulula panda nombaanga ndjika, oho vulu okulikwatakanitha nongodhi yoye. Ongodhi yoye oyo nduno tokala tolongitha okutumina aantu iimaliwa okufuta omeya goye olusheno nenge oTV goye tolongitha owala ongodhi yopeke.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yawo yomafo yayooloka. Iimaliwa yomafo mbika ohayi vulu okupungulwa koombaanga uuna omuntu inaa hala okwiiyonapo . Aantu ohaya longitha iimaliwa moompumbwe. Unene aantu ohaya mono iimaliwa uuna yena sha yalonga.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomafo osho wo iimaliwa iikukutu yasho. Iimaliwa mbyoka ohaku kala kuna omadhidhiliko ngashi omitse dhaaleli yopashigwana nosho wo iinamwenyo hayi adhika moshilongo moka.

Oositola, oositola odhili omaludhi ogendji. Opuna oositola dhiikulya, oositola dhomalovu nosho wo oositola dhiitungithi yomagumbo nenge yiipangelitho yoohauto. Aantu ohaya yi koositola dhika opo yakalande iinima yawo. Moositola moka omuna aantu mboka haya longo mo opo yakwathe aalandi.

Ombaanga yaNEDBANK oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi longithwa moNamibia. Omuntu ngele owa patulula epandja nombaanga ndjika oho vulu oku kutha ko omukuli, gokulanda ohauto, oku landa egumbo nenge goku tameka ongeshefa yoye. Omukuli nguka oho gu futu ko nee ngele wa mono oshimaliwa sha gwana.

Omuntu ngele wa patulula epandja lyoye nombaanga ndjika yotango yopashigwana oho pewa okakalata koye kopaumwene hoka ho longitha okunana oshimaliwa nokupungulako iimaliwa yoye.

Omuntu ngele owa patulula epandja nombaanga yoStandard Bank , oho pewa okakalata koye kopaumwene , hono oko holongitha oku mbaangitha noshowoo oku nanitha iimaliwa. Omuntu ngele tonana iimaliwa peshina lyokunana, oho hogolola elaka lyoye ndyoka wuuviteko ngaashi elaka lyOshiwambo, Oshiingilisa nenge elaka lyoshiAfrikaans.

Iimaliwa. Moshilongo shetu omuna iimaliwa yomafo ngaashi omathele gaali, ethele, omilongo ntano, omilongo mbali noolanda omulongo iimaliwa ohayi longithwa mokulanda iinima.

Ombaanga ya Bank Windhoek oyo ombaanga yimwe ndjoka hayi longithwa moNamibia. Mombaanga muka omuna aantu haya longo mo ,mboka haya gandja omauyelele ge nasha nombaanga ndjika . Omuntu ngele okwa toto epandja kombaanga ndjika oha pewa okakalata, oko ha nanitha iimaliwa. Ombaanga ndjika ohayi vulu woo oku gandja omukuli komuntu kehe.

Omuntu ngele owa toto epandja nombaanga yoBank Windhoek oho pewa okakalata koye kopaumwene, hoka oko ho longitha mokumbaanga iimaliwa osho wo okunana iimaliwa pomashina gokunana iimaliwa.

Oositola dhiikulya nodhomalovu ohadhi adhika muuyuni awuhe . Moositola moka omuna aantu mboka haya longomo mboka haya kwathele aalandi . Iikulya nomalovu moositola muka oyi limo hayi kala ya pakelwa . Iikulya mbyoka hayi adhika moositola ongaashi omayi, uusila, omakoloni nosho tuu.

Embako lyoku lilitha oongalo Embako ndika ohali vulu oku lilithwa oongalo uuna lya konekithwa kongodhi. Embako ndika okwali tali landithwa nduno kondando yomathele gahamano paife ogena omathele ga ne .

Omuntu ngele owa patulula epandja nombaanga ndjika yotango yopashigwana oho pewa okakalata koye hoka holongitha mokumbaangitha iimaliwa oshowo okunanitha iimaliwa . Okakalata haka oto vulu woo oku ka longitha uuna wiiyadha kondje yoshilongo shampa ike kashangwa visa.

Omuntu ngele owa patulula epandja nombaanga ndjika yotango yopashigwana, oho vulu okuyi kwatakanitha kongodhi yoye. Ngele we yi kwatakanitha kongodhi yoye oho vulu nduno okutumina aantu iimaliwa, okutula ko iimaliwa kongodhi yoye nosho tuu.

Ohauto oyo yimwe yomiiyenditho mbyoka hayi adhika moNamibia. Ohauto ohayi hingwa komuntu .Mohauto ohamu londo aantu ya pita pu yaali. Ohauto ohayi nwethwa omahooli opo yi vule okweenda. Opuna oohauto dha yooloka ngaashi oohauto oonene noohauto oonshona.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yomafo ya yooloka. Kiimaliwa yomafo unene ohaku kala kwathanekwa omitse dhaantu unene tuu oopelesitende mboka yalela oshilongo shoka nenge omiti nosho wo iinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo moka, opuna wo iimaliwa iikukutu.

MoNamibia omuna iimaliwa yomafo yayooloka oshowoo iimaliwa iikukutu. Kiimaliwa yaNamibia okwa thanekwa aaleli yoshilongo oshowoo iinamwenyo mbyoka hayi adhika moNamibia. Iimaliwa yomafo yaNamibia ongaashi 50,100, 30, 200,60 oshowoo 20.

Ombaanga yoNedbank oyo ombaanga yimwe ndjoka hayi adhika moNamibia. Ombaanga ndjika ohayi longithwa okupungula iimaliwa. Mombaanga muka omu na aantu mboka haya longo mo, mboka haya gandja omayakulo kaantu nosho wo omauyelele ogendji kombinga yombaanga ndjika.

Iitaafula niipundi oyo iihongomwa mbyoka hayi hongwa momiti kaantu. Iitaafula niipundi ohayi adhika momahala ogendji ngaashi momahala gomanwino, mooseti , oshowo kehe mpoka hapu vulu okukuutumba aantu. Iitaafula ohayi tentekwa iinima, manga iipundi ohayi kuutumbwa kaantu.

Iitafula niipundi oyo iihongomwa mbyoka hayi hongwa momiti kaantu. Aantu ngele ya hongo iinima mbika ohaye yi landitha. Iitafula niipundi ohayi adhika moositola, momahala gomaninwo noshowo momagumbo. Iitafula ohayi tentekwa iinima omanga iipundi ohayi kuutumbwa kaantu.

Omuntu ngele owa patulula epandja nombaanga ndjika yotango yopashigwana oho vulu okuli kwatakanitha kongodhi yoye. Kongodhi yoye oho vulu nduno okutumina aantu oshimaliwa, oho vulu okulanda olusheno, oho vulu okufuta otiivi to longitha ongodhi yoye.

Ombaanga yotango yopashigwana. Oombaanga dhika ohadhi adhika moondoolopa, odhindji moshilongo shetu. Kombaanga ndjika omuntu ohovulu okukuthako omikuli, okulanda oohauto, nenge oshimaliwa hoka hokafuta, hopewa ethimbo, lyokudhifuta. Oombaanga ndhika aantu ohaya pungulako iimaliwa yawo mbyoka inaya hala okuyiyonapo.

Moshilongo shetu Namibia omuna oombelewa odhindji dha andjakana, ngashi oFNB, moombelewa muka omuna aantu mboka haya longo mo, mboka haya gandja omauyelele kehe to pumbwa kombinga yombanga ndjika. Oombanga dhika ohadhi longo okuza moomandaha sigo etitano.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomafo, noshowo iimaliwa iikukutu. Kiimaliwa yomafo ohaku kala kwa thaanekwa omitse dhaaleli yopashigwana, iinamwenyo mbyoka yili moshilongo moka, noshowo omiti. Iimaliwa mbika ohayi kala ya shangwa edhina lyoshilongo.

Ombaanga yaStandard Bank oyo ombaanga yimwe ndjoka hayi longithwa moNamibia okumbaanga iimaliwa yaantu. Mombaanga muka omu na aakwatheli mboka haya longo mo, mboka haya gandja omauyelele agehe to pumbwa kombinga yombaanga ndjika. omuntu uuna wa hala okutameka omayalulo gombaanga oho faalele okamutse koye koshilongo.

Omahala gomanwino, omahala ngaka ohaga adhika moondolopa unene. Momahala muka omu na aantu mboka haya longomo, haya kwathele aalandi. Aantu ohaya yi komahala ngaka opo ye kiinyanyidhe nookuume yawo yo ya ka tokithe etango.

Ombaanga yo standard bank oyo ombaanga yimwe ndjoka hayi longithwa kaantu mo Namibia. Mo mbaanga muka omuna aantu haya longo mo, mboka haya gandja omauyelele kehe to pumbwa kombinga yo mbaanga ndjika. Omuntu uuna a toto epandja oho pewa oka kalata koye hoka oko ho longitha moku nanitha iimaliwa. Kombaanga huka oho vulu oku ku tha ko omukuli

Ombaanga yaNamibia ohayi adhika miitopolwa oyindji moshilongo. Omuntu ngele owuna epandja lyombaanga yaNamibia ohovulu oku tulako iimaliwa yoye yikale hoka . Ombaanga ya Namibia oyo yimwe ndjoka yili ya kwatakanithwa nehangano ndoka hali gandja iimaliwa kaanasikola Omuntu kehe ohavulu okulongitha ombaanga ndjika uuna nenge okuli koshilongo shilwe.

Omuntu ngele owa patulula epandja nombanga ndjika yoBank Windhoek oho pewa okakalata koye kopaumwene hoka oko ho pungulileko iimaliwa yoye noshwo okukalongitha okunana iimaliwa yoye.

Moshilongo kehe omuna iimaliwa yomafo yayooloka. Kiimaliwa yomafo unene ohaku kala kwathaanekwa omitse dhaantu unene tuu oPresident mboka yalela oshilongo. Ohaku kala wo kwathanekwa iinamwenyo nenge omiti dhoka hadhi adhika moshilongo moka. Omuntu ngele toyi koshilongo shimwe iimaliwa yoye ohoyi shendjele miimaliwa yoshilongo moka opo wuvule okuyilongitha nawa.

Moshilongo kehe omuna iimaliwa yomafo nosho wo iimaliwa iikukutu. Kiimaliwa mbino ohaku kala kwathanekwa omitse dhaantu nenge dhiimuna mbyoka yomoshilongo moka. Kiimaliwa mbika ohaku kala wo kwashangwa edhina lyoshilongo.

Omuntu ngele owa patulula omayalulo goye nombaanga ndjika yotango yiopashigwana, oho pewa okakalata koye hoka ho longitha okunana iimaliwa. Ombaanga ndjika yopashigwana oyi na uukalata owundji wa yooloka ngaashi okambulau, okaluudhe nosho owundji. Omuntu oho vulu okukwatakanitha omayalulo goye ngoka kongodhi yoye.

Ombaanga ndjika yoStandard Bank ohati kwashilipaleke omaudhano ogendji ngaashi omaudhano gokutondoka, omaudhano getanga lyokoompadhi, omaudhano getanga lyomokambamba. Kashi na nduno kutya omuntu oku na uulema, shampa shike ta vulu okukutha ombinga muudhano muka. Omusindani oha pewa nduno iimaliwa nenge omagano gamwe ga gwedhwa po.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomafo ya yooloka. Moshilongo shetu Namibia omuna iimaliwa yomafo ngaashi omathele gaali, ethele, omilongo ntano, omilongo hamano nomilongo ndatu. Omuntu uuna wa iyadha to ka talela po oshilongo shimwe, iimaliwa yoye oho yi lundululile miimaliwa yoshilongo moka toyi. Opo wu vule oku yi longitha.

Megumbo ohamu adhika omatyofa ngoka haku kuutumbwa, omatalashe noombete hoka haku lala aantu, oosikopa moka aantu haya tula iikutu noongaku dhawo nosho wo iipundi hoka haku kuutumbwa.

Iitaafula, iipundi yomatyofa, oombete oshowo oosikopa odho iihongomwa yimwe mbyoka hayi hongwa momiti kaantu. Omatyofa unene ohaga adhika mooseti moka hamu kuutumbwa kaantu. Iitaafula niipundi ohayi adhika momahala ogendji ngaashi moosikola, miipangelo osho wo momahala gomanwino mono hamu kala mwa kuutumba aantu.

Oombete odho iihongomwa mbyoka hayi ningwa kaantu. Oombete odha yooloka muunene, opuna oombete dhoka oonene hadhi lala aantu ya konda pu gumwe. Po opuna uumbete mboka uushona haku vulu owala okulala omuntu gumwe. Koombete ohaku kala kwa yalwa omalapi ngoka haga isikilwa kaantu. Koombete ohaku kala kuna wo iikusinga hoka haku tentekwa omitse dbomuntu, uuna wa lala ko.

Oshilongo kehe, oshina iimaliwa yasho yo mafo. Iimaliwa yo mafo ohayi kala ya shangwa edhina lyoshilongo. Kiimaliwa yo mafo oha kukala kwathanekwa iinima ya yooloka mbyoka yina omaityo gayo.

Ombaanga ya Bank Windhoek oyi yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi longithwa mo Namibia. Omuntu ngele owa patulula epandja nombaanga ndjika oho pewa okakalata koye kopaumwene hoka oko holongitha oku nana iimaliwa nosho wo okupungula iimaliwa. Omuntu ngele owiiyadha wuli kondje yoshilongo sha Namibia oho vulu wo oku longitha okakalata hoka shampa ashike ka shangwa visa.

Omuntu ngele owa patulula epandja nombaanga YaVenduka oho vulu oku li kwatakanitha kongodhi yoye .Oho vulu oku tumina aantu oshimaliwa, okufuta olusheno nenge oRadio yomuzizimbe to longitha ongodhi yoye yopeke.

Omuntu ngele owa patulula epandje nombaanga yotango yopashigwana oho pewa okakalata koye kopaumwene. Uukalata wombaanga yotango yopashigwana owa yooloka, opu na mboka uuzizi, opu namboka uuluudhe po opu na mboka wa fa uushunga.

Ombanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomombanga ndhoka hadhi longithwa moNamibia. MoNamibia omuna oombelewa odhindji dhombanga yotango yopashigwana, oombelewa ndhika ohadhi patuluka okuza omandaha sigo etitano okuza po hetatu sigo opone yoko matango.

Ombaanga yotango yaNamibia, ombaanga yotango yaNamibia ndjika oyi na oonomola ndhoka aakwashigwana haya dhengele ko uuna ya pumbwa omakwatho gontumba. Mombaanga muka omuna aantu mboka haya longo mo mboka haya yakula oongodhi ndhika opo ya gandje omauyelele ngoka taga pulwa.

Omuntu ngele owa patulula epandja nombaanga yaWindhoek, oho pewa okakalata koye kopawumwene hoka hokalongitha okunana iimaliwa nosho woo oku pungulako iimaliwa. Omuntu ngele owiiyadha wuli kondje yoshilongo oho vulu oku longitha oka kalata koye hoka shampa ashike kashangwa VISA.

Omahala gomanwino noshowo gokulya. Omahala ngaka ohaga adhika unene moondolopa momahala muka omu na aantu mboka haya longomo mboka haya kwathele aalandi. Aantu oyendji ohaya yi komahala huka nookuume kawo. Komahala huka aantu ohaya yi yaka kundathane shoka ya hala kukundathana nenge ya kanwe nokutokelwa pamwe nookuume kawo.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho ya yooloka, kiimaluwa yomafo oha ku kala kwa shangwa edhina lyoshilongo. Kiimaliwa yomafo oha ku kala kwa thanekwa omitted dhaaleli yoshilongo, dhiinamwenyo osho wo dhomiti ndhoka ha dhi adhika moshilongo moka. Iimaliwa yomafo oya yooloka ngashi neah Yolanda omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano, omilongo ndatu no sho wo ethele.

Omuntu ngele owa toto epandja nombaanga ndjika oho pewa okakalata hoka oko ho longitha mokupungula iimaliwa yoye oshowo okunanitha iimaliwa yoye. Epandja lyoye ndoka oho vulu wo oku li kwatakanitha kongodhi yoye, opo wu vule okukala to tumine aantu iimaliwa, to landa olusheno, to futu otiivi yoye to longitha ongodhi yoye owala.

Aantu oye na omawunongo gayooloka go ogiivule, opuna aantu mboka yeshi okupanda, po opuna aantu mboka yeshi okuhondja iikutu, oongaku noshowo oondjato, opuna wo aantu mboka yeshi okutunga omagumbo, po opuna woo aantu mboka yeshi okuhonga iipundi, iitaafula noshowo oosikopa miiti.

MoNamibia omuna iimaliwa yomafo ya yooloka. Oshimaliwa shoondola 19 shaNamibia okwa thanekwa omutse gwa tate Sam Shafaishuna ngoka eli oye omupresitende gotango alela Namibia. Koolanda o30 okwa thanekwa omitse dhili ndatu dhoopresitende mboka yalela oshilongo shaNamibia.

Iitafula niipundi oyo iihongomwa mbyoka hayi hongwa momiti kaantu, oha pu kala nduno ya yooloka. Opu na mbyoka iinene po opu na mbyoka iishona. Iitafula niipundi ohayi adhika momahala ogendji ngaashi moosikola, miipangelo, momahala gokuninwa oshowo momagumbo.

Momagumbo ogendji ohamu adhika ookombitha moka hamutelekelwa. Mookombitha omo nduno hamu telekelwa mono muna esiga nohamu pungulilwa iiyaha. Mokombitha omo hamu adhika iikulya yo omo hayi pungulwa.

Momagumbo ogendji ohamu adhika ondunda yoseti moka hamu kuutumba aantu. Mondunda muka yoseti omo nduno hamu adhika iipundi, iitaafula noshowo omatyofa gokukuutumba. Iitaafula ohayi longithwa okutentekwa iinima, omanga omatyofa ohaku kuutumba aantu.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yomafo noshowo iimaliwa yoondola. Kiimaliwa yomafo oshowo kiimaliwa yoondola ohaku kala kwa thaanekwa omitse dhaaleli yopashigwana oshowo dhiinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo moka.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomafo yasho yayooloka. Kiimaliwa yomafo ohaku kala kwathaanekwa omitse dhaantu unene tu aaleli mboka yalela oshilongo shoka. Omuntu ngele otoyi koshilongo shiilile ohoshendjele iimaliwa yoshilongo shoye miimaliwa yoshilongo hoka toyi opo wu vule okuyi longitha nuupu.

Moshilongo shetu Namibia omu na iimaliwa yomafo ya yooloka ngaashi; omathele gaali ,ethele, omilongo ntano, omilongo hamano, omilongo ndatu, omilongo mbali noolanda omulongo. Kiimaliwa yomafo huka ohaku kala kwa thanekwa omitse dhaantu iinamwenyo nenge omiti.

Ombaanga ya (Bank Windhoek) oyo yimwe yo moombaanga ndhoka ha dhi longithwa MoNamibia. Omuntu ngele owapatulula epandja lyoye, oho pewa oka kalata koye kopaumwene, hono holongitha oku pungula iimaliwa yoye nenge oku nanitha iimaliwa yoye. Epandja lyoye ndika oho vulu wo oku li kwayakanitha kongodhi yoye, opo wu kale to vulu oku tumina aantu iimaliwa, nenge wu lande o tii-vii nenge olusheno to longitha ongodhi.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho yomafo ya yooloka ngaashi omathele gaali, ethele, omilongo Ntano nosho tuu. Kiimaliwa yomafo oha ku kala kwa thanekwa ngaashi iinamwenyo nenge omitse dhaaleli yopashigwana. Iinamwenyo mbyoka ha yi kala ya thanekwa ko ongaashi nee oonkodhi, oondjamba, uudhila nosho tuu. Iimaliwa yomafo oha yi kala ya shangwa edhina lyoshilongo.

Moositola omu na aantu mboka haya longomo, opu na aantu mboka haya opaleke moositola, opu na mboka haya pakele iikulya noshwo omalovu moositola, opu na mboka haya longo pomashina okukwathela aalandi.

Ombaanga ya bank Windhoek oyo yimwe ndjoka yomoombaanga hadhi longithwa mo Namibia. Omuntu ngele owa patulula epandja nombaanga ndjika oho pewa oka kalata hoka hoka kopaumwene ho vulu okupungula ko iimaliwa yoye. Ngele owiiyadha uli kondje yoshilongo oho vulu okulongitha okakalata hoka, shampa ashike ka shangwa visa.

Iitaafula, iipundi nosho woo oosikopa oyo iihongomwa mbyoka hayi hongwa momiti kaantu. Iinima mbika ohaya vulu oku yi landitha opo ya mone iimaliwa. Oosikopa ohadhi adhika momagumbo ngaashi mondunda yokulala nenge moseti. Iitafula ohayi tentekwa iinima yo iipundi ohayi kuutumbwa kaantu.

Moombelewa dhombaanga yotango yopashigwana omu na aantu mboka haya longo mo mboka haya gandja omauyelele kehe to pumbwa gombaanga ndjika. Ombaanga ndjika oyi na wo oonomola ndhoka omuntu ho vulu okudhenga, opo wu pule omauyelele kehe to pumbwa uuna itoo vulu okuthika pombelewa popwene.

Moombelewa dhombaanga yotango yopashigwana omuna aantu mboka haya longo mo yena iinakugwanithwa yayooloka. Opuna mboka haya kwatha okushanga aantu ya patulule omapandja gawo, po opuna mboka haya yamukula oonomola ndhoka dho mombaanga opo ya vule yagandje omauyelele kehe genasha noombaanga ndjika.

moNamibia omuna oombelewa odhindji dho mbaanga yotango yopashigwana. Moombelewa moka omuna aantu mboka haya longomo haya gandja omauyelele agehe genasha nombaanga ndjika. Omuntu oho vulu woo okutameka epandja lyoye lyopaumwene

Ombaanga yotango yopashigwana. Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga ndjoka hayi longithwa kaantu yo kondje yiilongo niilongo. Omuntu ngele owa hala okutota epandja oho yi nokamutse koye koshilongo opo wu tameke epandja lyoye. Kombaanga huka oko aantu haya pungula iimaliwa. Kombaanga huka oko wo omuntu ha vulu ku kutha omukuli gokulanda egumbo nenge ohauto ye.

Iimaliwa yomafo ohayi adhika moshilongo kehe, kiimaliwa huka ohaku kala kwashangwa edhina lyoshilongo. Kiimaliwa yomafo ohaku kala kwathanekwa iinamwenyo nosho wo omitse dhaaleli yoshigwana. Iimaliwa mbika ohayi kala wo yadhindhilikwa oondando dhawo ngaashi omathele gaali, ethele, omilongontano nosho tuu.

Omuntu ngele otozi moshilongo shimwe wuuka koshilongo oshikwawo, iimaliwa yoshilongo sheni ohoyi shendjele nduno miimaliwa yoshilongo hoka toyi, opo wuvule okuyi longitha nuupu okulanda iinima yoye, oshowo okufuta kehe shimwe.

Ombanga yaNedbank oyina onomola dhoka omuntu ho vulu oku dhengela una to pumbwa omawuyelele gasha gombanga ndjika. Una omuntu a patulula epandja nombanga yaNedbank oho vulu okuli kwatakanitha kongodhi yoye opo wu vule oku kala to tumine aantu oshimaliwa, to landa olusheno nenge to futu oTv nongodhi yoye.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina uukalata omaludhi ogendji. Opu na uukalata mboka uuzizi, opu na uuludhe po opu na wo mboka wafa uushunga ano woshingoli. Uukalata mbuka ohawu longithwa okumbaangithwa, oshowoo okunanithwa iimaliwa pomashina gokunana iimaliwa.

Aantu oyendji ohaya longo iilonga opo ya vule okumona iimaliwa yawo. Opu na mboka haya tungu omatungo, opu na mboka ha ya hondjo iikutu nenge omalapi, opu na mboka ha ya yogo , opu na mboka ha ya hongo iipundi osho woo iitaafula yo taya landitha. Opu na wo mboka ha ya landitha iiyimati opo ya vule okumona iimaliwa yawo.

Aantu oyo iishitwa yakalunga. Tate Kalunga okwati shiti aantu yeli yaali, omulumentu, noshowo omukiintu. Aantu ohaya zala iikutu, ohaya ende noompadhi mbali, yo ohaya popi.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomafo gasho ga yooloka. Kiimaliwa yomafo ohaku kala kwa thaanekwa aantu, omitse dhaaleli yopashigwana, iinamwenyo nenge omiti ndhoka hadhi adhika moshilongo moka. Kiimaliwa yomafo ohaku kala kwa shangwa edhina lyoshilongo, ohaku kala wo eshainokaha lyomuntu ngoka iinekelelwa iimaliwa yomafo.

Ositola yiikulya. Moosikola dhiikulya omuna aantu mboka haya longo mo , mboka haya kwathele aalandi. Moositola dhiikulya ohamu adhika iikulya oyindji noshowoo iikunwa . Aantu mboka haya longo moositola dhiikulya oyo haya kwathele aalandi uuna yapumbwa omakwatho gasha.

Moshilongo kehe omuna iimaliwa yomafo nosho wo oondola. Kiimaliwa huka oha kukala kwathaanekwa omitse dhaantu nenge iinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo moka. Kiimaliwa yomafo ohalu kala wo kwashangwa edhina lyoshilongo. Kiimaliwa yomafo oha ku kala kuna eshayino kaha yomuntu ngoka iinekelelwa iimaliwa yomafo.

Ombaanga yoNedbank oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi longithwa moNamibia. Omuntu ngele owa toto epandja lyoye nombaanga ndjika oho pewa okakalata hoka ho longitha oku nana iimaliwa yoye nenge okupungula iimaliwa yoye. Epandja lyoye oho vulu nduno okuli kwatakanitha kongodhi yoye opo wu vule oku kala to tumine aantu iimaliwa, ngoye wu vule okufuta olusheno lwoye nenge oRadio yomuzizimba, to longitha owala ongodhi

Ombaanga yoStandard Bank ohayi kwashilipaleka omathigathano ogendji moka omuntu havulu okusindanamo ohauto nenge iimaliwa ye yopawumwene.

Oositola dhiikulya ohadhi adhika moondoolopa adhihe moshilongo shaNamibia. Moositola muka omuna aantu mboka hayalongomo mboka hayakwathele aalandi. Iikulya mbika hayi adhika moositola dhiikulya ongaashi oonyama, uusila omakoloni nosho tuu. Iikulya mbika oyilimo yapakelwa moolaka.

Ombaanga yoBAnk Windhoek oyo ombaanga ndjoka yoshilongo shaNamibia hayi longithwa owala komuntu uuna wu li moNamibia. Ombaanga ndjika ohayi longithwa opo omuntu wu vule okupungula ko iimaliwa yoye. Ombaanga ndjika oyo wo ya ninga euvathanotsokumwe nehangano ndyoka hali gandja iimaliwa kaanasikola hali ithanwa NSFAF.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomafo yasho ya yoloka, moNamibia omuna iimaliwa yomafo gayooloka ngaashi omathele gaali, ethele, omilongo ntano, omilongo hamano, omilongo ndatu, omilongo mbali, oondola omulongo, kiimaliwa yomafo hoka okwathaanekwa omitse dhaantu, dhiimuna nosho woo omiti ndhoka hadhaadhika moNamibia.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomafo ya yooloka. Moshilongo shetu Namibia omuna iimaliwa yomafo ngaashi oolanda omilongombali hoka kwa thamekwa omutse gwa tate Sam Shafiishuna Nuujoma. Omilongo ndatu hoka kuna omitse dhoo pelesidente yeli ya tatu mboka ya lela oshilongo sha Namibia nomathele gaali hoka kuna omutse gwa tate Hendrick Witbooi.

Momagumbo ohamu adhika oosikopa. Oosikopa ndhoka hadhi kala moondunda dhokulala hadhi tulwa iikutu, oosikopa ndhoka hadhi kala mookombitha ndhoka hadhi tulwa uuyaha nenge iikulya nenge oosikopa ndhoka hadhi kala mooseti hadhi pungulwa omambo noshowo iinima yilwe. Momagumbo ogendji ohamu adhika wo iipundi nenge omatyofa noshowo iitaafula.

Omuntu ngele owa patulula epandja nombaanga ndjika oho pewa okakalata koye hoka kena oonomola dhili ne, ongoye owala ho kala wudhi shi. Omuntu epandja ndika oho vulu wo okku li kwatakanekitha kongodhi yoye, opo wu vule oku tumina aantu oshimaliwa nenge oku landa olusheno nenge oku futa otv.

Ombaanga yotango yopashigwana. Ombaanga ndjika ohayi kwathele aanasikola yokiiputudhilo yopombanda opo ya tote omapandja gawo. Ombaanga ndjika ohayi kwathele aanasikola opo ya pungulile ko iimaliwa yawo. Ombaanga ndjika omuntu oha vulu wo okukutha ko omukuli ngoka hekegufuta konima yethimbo uuna a mona oshimaliwa sha gwana.

Ombanga yaNedbank oyo yimwe yomoombanga dhoka hadhi longithwa moNamibia. Oombelewa dhombanga ndjika omuna aantu mboka haya longo mo. Haya gandja omawuyelele kombinga yombanga ndjika. Ombanga ndjika ohayi vulu oku kwashilipaleka omaudhano ngaashi omaudhano getanga lyookompadhi nenge getanga lyokokambamba.

Omatyofa ogo iihongomwa mbyoka hayi hongwa momiti kaantu. Omatyofa ohaga kuutumbwa kaantu. Omatyofa ohaga adhika moondunda dhomanwino hoka haku kala aantu nenge mooseti moka hamu kutumba aantu.

Omuntu kehe oha patulula epandja nombaanga yoStandard Bank oho pewa okakalata koye kopaumwene hoka ho longitha, opo wu nanithe nosho wo okumbaangitha iimaliwa yoye. Ombaanga yoStandard Bank ohayi kwashilipaleke wo omathigathano ogendji. Omuntu oho vulu oku isindanena oshimaliwa nenge ohauto.

Iitafula niipundi oyo iihongomwa yimwe mbyoka hayi hongwa momiti kaantu ohayikala nduno ya yooloka opuna yimwe iinene po opuna yimwe iishona. Iitafula ohayaadhika momagumbo unene tuu mooseti opo kutentekwe iinima. Iipundi ohayaadhika moosikola nosho woo momahala gokunwina kaantu.

Aantu oyo aashitwa yaKalunga tate Kalunga okwashiti aantu yeli yaali omulumentu nomunkiitu. Aantu oyena oompadhi mbali ndhoka haya enditha. Ohaya zala iikutu noyena oonyala noombadhi ndhoka haya longitha okukwata iinima.

Omuntu ngele owapatulula epandja nombanga ya Standard Bank ohopewa oka kalata koye kopawumwene , hoka oko holongitha mokupungula iimaliwa yoye oshowo okuna iimaliwa yoye, oka kalata hano nduno ohokatula oonamba dhili nee dhoka ongweye hokala wudhishi.

Ombaanga yaNamibia Mombanga muka omu na aantu mboka haya longo mo, mboka haya gandja omauyelele ge na sha nombaanga. Aantu mbaka haya longo mombaanga oye na wo omayithano gawo ga yooloka noye na wo iinakugwanithwa yawo ya yooloka.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomafo nosho wo oondola. Kiimaliwa yomafo ohaku kala kwa shangwa edhina lyoshilongo. Kiimaliwa mbino ohaku kala wo kuna eshainokana lyaa ngoka e na oshinakugwanithwa shiimaliwa yomafo. Ohaku kala wo kwa thanekwa omitse dhaaleli yopashigwana, iinamwenyo ngaashi uudhila, oonkoshi nenge oondjamba.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yomafo ya yooloka. Kiimaliwa yomafo ohaku kala kwa thaanekwa omitse dhaantu, unene tuu dhaaleli shilongo mboka ya lela oshilongo shoka, nenge iinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo moka.

MoNamibia omuna oombelewa odhindji dho Bank Windhoek. Moombelewa muka omuna aantu mboka haya longo mo yena iinakugwanithwa ya yooloka. Opuna mboka haya yamukula oonomola ngele omuntu wa pumbwa ekwatho lyasha.

Ombaanga yaNamibia ohayi adhika miitopolwa oyindji moshilongo shetu. Ombaanga ndjika ohamu longa aantu mboka haya kwa thele oku gandja omauyelele ge nasha nombaanga ndjika.

Oositola dhiikutu, oositola dhika ohadhi adhika moondoolopa adhihe moshilongo shetu. Moositola dhika omuna aantu mboka haya longo mo mboka haya kwathele aantu mboka taya landa. Moositola ohamu adhika iikutu ya yooloka, yo malwaala ga yooloka osho wo yo mihondjo dha yooloka.

Ombaanga ya Namibia. Ombaanga ndjika ya Namibia omuntu ngele owa ishangitha epandja oho pewa okakalata. Okakalata hoka oko nee ho longitha okunana iimaliwa, noshowo okupungula iimaliwa. Okakalata hoka ohaka kala nee kuna onomola ndjoka yopaumwene hokala owala ongoye mwene wuyi shi.

Ombaanga yaBank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi adhika moNamibia. Mombaanga muka ohamu longo aantu mboka haa kwathele okugandja omauyelele genasha nombaanga ndjika. Omuntu ngele okwa toto epandja nombaanga ndjika oha pewa okakalata hoka ha longitha mokunana nokupungula iimaliwa ye.

Muuyuni ohamu adhika oosiola dha yooloka dhomalandithilo. Moositola moka omu na aantu mboka haa longo mo, ye na iinakugwanithwa ya yooloka. Opu na mboka haa opaleke, opu na mboka haya pakele iinima, po opu na mboka haya kala pomashina, ta ya dhenge iinima.

Ohauto oyo yimwe yo miiyenditho mbyoka hayi adhika mo Namibia, oohauto odha yooloka opuna oohauto oonene nosho woo oohauto ooshona. Oohauto odhina woo omalwaala gayooloka. Ohauto ohayi nwethwa omahooli opo yivule okweenda.

Moombelewa dhombaanga yoBank Windhoek omuna aantu mboka yeli mo, haya longo mo yena iinakugwanithwa ya yooloka. Aantu mbano ohaya pewa nduno omapapa shiikwatelela kiilonga yawo mbyoka ya longa momukokomoko gomvula nenge gomwedhi.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomafo ya yooloka. Ngaashi moshilongo shaNamibia omuna iimaliwa yomafo ngaashi: omathele gaali, ethele , omilongo ntano , omilongo hamano, omilongo ndatu, omilongo mbali noolanda omulongo. kiimaliwa yomafo hoka okwa thanekwa omitse dhaaleli , mboka yalela oshilongo shaNamibia oshowoo iinamwenyo mbyoka hayi adhika moNamibia

Omuntu ngele owapatulula epandja nombaanga ndjika yo Bank Windhoek ohovulu okwiikwatakanekitha nongodhi yoye yopeke. Ongodhi yoye yopeke ohovulu nduno okuyilongitha mokutumina aantu oshimaliwa, mokulanda olusheno, okufuta oTV nenge omeya.

Moondolopa ohamu adhika oositola dha yooloka. Opuna oositola dhiikulya, oositola dhomalovu, oositola dhiikutu nosho tuu. Moositola muka omuna aantu mbono haya longo mo mboka haya kwathele aalandi. Iikulya yomoositola nenge omalovu ohayi kala ya pakelwa moolaka.

Ombaanga ya Nedbank oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi adhika moNamibia. Omuntu ngele owa patulula epandja mombaanga ndjika ohovulu oku kuthako omukili goku landa egumbo, ohauto, nenge oku tameka ongeshefa yoye. Ohovulu woo oku patulula epandja lyongeshefa yoye nenge lyoye yopawumwene.

Moositola dhomalovu nenge dhiikulya, nenge dhiikutu, omuna aantu haya longo iilonga ya yooloka. Omuna mboka haya opaleke oositola, omuna mboka haya pakele iikulya, noshowo iikunwa moolaka. Omuna wo mboka haya longo pomashina, mboka haya kwathele aalandi.

Embakumbaku olyo oshiyenditho shimwe shoka adhika mo Namibia. Embakumbaku olina omagulu gane . Embakumbaku ohali hingwa komuntu gumwe. Opena omambakumbaku ogendji ngaashi embakumbaku lyoku pulula, embakumbaku lyokuteya nembakumbaku lyoku yungula iilya. Omambakumbu ohaga pulula momapya.

OStandard Bank oyo yimwe yomoombanga dhoka hadhi longithwa moNamibia. Moo. velewa dho Standard Bank omuna aantu haya longo iilonga yi ilile, opuna mboka haya kwathele aantu okupatulula omapandja, po opuna mboka haya yakula oongodhi dhoka tadhi dhengwa.

Ombaanga yaBank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga dhoka hadhi longithwa okupungula iimaliwa kaantu. MoNamibia omuna oombelewa odhindji dhombaanga yoBank Windhoek, moombelewa moka omuna aantu haya longomo mboka yena iinakugwanithwa yayooloka. Omuntu ngele wapatulula epandja nombaanga yoye yopashigwana oho pewa okakalata koye kopawumwene.

Ombaanga yoStandard Bank oyo yimwe yomoombaanga ndhoka dhi li moshilongo shaNamibia. Mombaanga muka omuna aantu mboka haya longo mo mboka haya kwathele aantu. Omuntu ngele owa hala okutameka epandja lyoye kombaanga ndjika oho faalele okamutse koshilongo. Ombaanga ndjika ohayi kwathele wo aantu opo ya kuthe ko omikuli dhawo.

Mositola adhihe omuna aantu mboka haya longo pomashina , mboka haya kwathele aalandi. Iinima mositola ohayi kalamo yapakelwa ngaashi iikulya, oomboloto ohadhi kala dhiipakelelwa , oosuka odha pakelwa pehala limwe. Oshowo omalovu, oonamunate odhili pehala limwe dho oombiila odhili wo kehala lya yooloka.

Omuntu ngele owa patulula epandja lyombaanga, oho pewa okakalata koye kopaumwene hono oko ho longitha nduno okumbaanga iimaliwa yoye nenge oku nanitha iimaliwa. Ombaanga kehe oyina omashina goku nanena iimaliwa oshowo ngoka goku mbaangitha to longitha okakalata koye.

Moshilongo kehe omuna iimaliwa yomafo oshowo iimaliwa iikukutu. Kiimaliwa hono ohaku kala kwa shangwa edhina lyoshilongo. Oshimaliwa kehe ohashi kala sha ndhindhilikwa kutya shino oshimaliwa shondando yini ngaashi omathele gaali, ethele, omilongontano nosho tuu.

Moshilongo kehe omuna iimaliwa yomafo ya yooloka. Kiimaliwa yomafo ohaku kala kwa thaanekwa omitse dhaantu, dhiinamwenyo oshowo dhiimeno yomoshilongo moka. Oshimaliwa shefo ohashi kala sha shangwa edhina lyoshilongo.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomafa gasho gayooloka. Opuna wo iimaliwa iikukutu. Kiimaliwa huka ohaku kala kwathanekwa omitse dhaantu, iimeno nosho wo iiyamakuti yomoshilongo moka. Omuntu ngele toyi koshilongo shimwe toka talelapo oho shendjele iimaliwa yoshilongo shoye miimaliwa yoshilongo moka toyi opo wuvule okuyi longitha.

Oombelewa dhoNedbank ohadhi adhika miitopolwa oyindji ya yooloka moNambia ngaashi moVenduka noshowo mOndangwa. Moombelewa moka omu na aantu haya longo iilonga ya yooloka. Opu na mboka haya shangitha aantu okupatulula omapandja, po opu na mboka haya yakula oongodhi okugandja uuyelele kehe to pumbwa wombaanga ndjika.

Moostola omuna aantu mboka haya longo pomashina mboka haya kwathele aalandi. Iikulya nenge omalovu oshowo iikutu moostola ohayi kalamo ya pakelwa moolaka.

Ombanga yotango yopashigwana ohayi kwashilipaleke omathigathano ogendji omuntu ngele owa pitimo moshihogololitho ohovulu okusindana iinima oyindji ngaashi iimaliwa, ohauto, egumbo nenge ongodhi toyi pewa kombaanga ndjika yotango yopashigwana.

Aantu ohaya kunu iiyimati momagumbo gawo osho wo moofaalama dhawo. Iiyimati mbyoka hayi kunwa ongaashi nee omayapula, omatama, oonyanga, iihakautu, uunawamundesha nosho tuu. Iiyimati mbika ohayi liwa, yimwe ohayi vulu oku liwa inaayi pya. Iiyimati mbika aantu oha yeyi landitha opo aantu yi imonene mo iimaliwa yawo.

Omatala gokulanditha iiyimati. Momatala ngaka ohamu adhika iiyimati ngaashi omahapela, omabanana, omamengo nomalemune nosho tuu. Aakwashigwana oyendji ohaya landitha iiyimati momatala muka opo yavule okumonamo iimaliwa yawo yokwiikwathela moonkalamwenyo dhawo.

Ombaanga ndjika yoBank Windhoek ohayi kwashilipaleke omathigathano ogendji, omuntu ngele okwi ishangitha methigathano lyontumba ndono lyakwashilipalekwa kombaanga ndjika e ta piti mo moshihogololitho oha vulu oku isindanena iimaliwa ye, ohauto nenge egumbo lye.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwalishilipaleke omaudhano noshowo omathigathanepo wo ogendji ngaashi etanga lyomokambamba, etanga lyokoompadhi nenge uudhano wokutondoka. Omuntu oho shangitha owala ongundu yeni , ongundu yeni ngele oya pitimo moshihogololitho nenge yeya uutango ohayi vulu okuvena iinima oyindji ngaashi iimaliwa.

Oshihawuto osho shimwe shomiiyenditho mbyoka hayi adhika moNamibia. Oshihawuto ohashi hingwa komuntu, oshihawuto ohashi nwethwa omahooli opo shi vule okwu enda. Oshihawuto ohashi vulu wo okuvenwa uuna wayi momathigathano gontumba. Oshihawuto ohashi vulu oku humbata aantu yevule puyaali.

Ombaanga ya Bank Widhoek oyo yimwe yo moombaanga ndhoka hadhi longithwa moNamibia. Ombaanga ndjika oha yi vulu oku kwashilipaleka woo omaudhano, ngaashi omudhano go kusindana sha. Omuntu oho vulu oku sindana ohauto, egumbo nenge iimaliwa yontumba.

Momagumbo ogendji ohamu adhika omahala ngaashi ehala moka hamu paakingwa oohauto, oseti moka hamu kala mu na otiivii nohamu kuutumba aantu nosho wo aayenda, oondunda dhokulala moka mu na oombete moka aantu haya lala nosho wo ookombitha moka hamu kala mu na oombiga niikulya. Mokombitha moka hamu telekelwa.

Momagumbo ogendji omo ohamu adhika oondunda dhayooloka ngaashi, okombitha, ondundu yokugondja nosho wo oondunda dhokulala. Moondunda dhokulala ohamu adhika oombete hoka haku lala aantu. Moondunda dhokugondja omo hamu adhika iipundi nenge omashofa hoka haku kuutumba aantu osho wo iitaafula hoka haku tentekwa iinima. Mookombitha omo moka hamu telekelwa nohamu pungulwa iikulya.

Oshilongo shaNamibia otashi lelwa komuperesidente gomukulukadhi. Omuperesidente oye omuntu ngoka ha hogololwa kaakwashigwana yoshilongo shoka. Omuperesidente oha pewa oomvula ndhoka ta lele oshilongo shoka.

Moositola ohamu longo aantu mboka ye na iinakugwanithwa ya yooloka. Opu na mboka hay apakele iinima, opu na mboka haya opaleke mositola po opu na mboka haya longo pomashina. Moositola dhomalovu ohamu adhika omalovu ngaashi oombiila noshowo oonamunanate.

Ombanga yaVenduka oyo ombanga yaNamibia ndjoka hayi longithwa moku pungula iimaliwa yaaNamibia. Ombanga ndjika omuntu oha vulu okuyi longitha una elu kondje yoshilongo shampa ashike okakalata ke kashangwa Visa. Mombanga muka omuna aantu mboka haya longo mo haya kwathele aakwashigwana.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga ndjoka hayi adhika moNamibia. Aantu ohaya longitha ombaanga ndjika opo ya punguleko iimaliwaa yawo. Omuntu ngele owa ishangitha epandja kombaanga oho pewa oka kalata, hoka holongitha oku pungulako iimaliwa yoye nenge oku nana iimaliwa yoye.

Iipundi, oshitaafula. Iipundi mbika oya hongwa momiti kaantu. Oshitaafula shika nasho osha hongwa wo momiti. Esipili ndika li li kombanda yoshitaafula olya za mekende.

Iipundi noshitaafula Iipundi noshitaafula ohayi hongwa momiti. Ombasikela: Omuntu ota hingi ombasikela. Kombasikela ohaku londo owala omuntu gumwe. Ombasikela oyi na omagulu gaali. Ombasikela ihayi nu omaholi, ihe ohayi pombwelwa omuku. Eloli: Eloli oli na omagulu gane. Eloli ohali nwethwa omahooli. Eloli ohali hingwa komuntu lyo ohali humbata iinima oyindji.

Iimaliwa yomafo yaNamibia oyayooloka yo oyina omalwaala gayooloka. Iimaliwa yomafo aantu ohayeyi longitha mokulanda iinima yawo. Iimaliwa mbika ohayi vulu wo okupungulwa koombaanga uuna omuntu inahala okuyilongitha pethimbo olyo tuundoka.

Omatyofa, iipundi, iitafula oyo iihongomwa mbyoka hayi hongwa momiti. Iihongomwa mbika ohayi vulu okulandithwa. Omatyofa ohaga kuutumbwa megumbo iitafula ohayi tentekwa iinima.

Ombaanga yoBank Windhoek oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi longithwa moNamibia. MoNamibia omu na oombelewa odhindji dhombaanga yoBank Windhoek. Oombelewa ndhika ohadhi patuluka Omaandaha sigo Etitano okuza po8 sigo opo4 yokomatango. Moombelewa muka omu na aantu haya longo mo yena iinakugwanithwa ya yoloka.

Iimaliwa yomafo, oshilonga kehe oshina iimaliwa yasho yomafo. Uuna omuntu ta yi koshilongo shimwe oha kashendja iimaliwa ye yoshilongo she teyi shendjele mimaliwa yoshilongo hoka ta yi.

Opu na iihongomwa oyindji mbyoka hayi hongwa momiti ngaashi iitaafula, iipundi, omatyofa, oombete oshowo oosikopa. Iitaafula niipundi ohayi adhika pomahala ogendji ngaashi momagumbo, moosikola noshowo momahala gomanwino.

Ombanga ndjika yotango ohayi gandja wo omakwashilipaleko ,ongele omuntu wa hala oku kwashilipaleka akwanezimo yohe oshowo aku kuthwa omikuli uuna omuntu wa hala oku landa egumbo nenge ohauto yoye. Omukuli nguka omuntu ohe gu futuko nduno hapewa ethimbo lyontumba .

Omuntu ohovulu okutota epandja lyoye lyopaumwene nombaanga ndjika yotango yopashigwana nenge epandja lyoye lyongeshefa yoye. Omuntu ngele owapatulula epandja ndika ohopewa okakalata hoka oko holongitha koye kopaumwene. Omuntu ohovulu wo okwiindila omukuli kombaanga ndjika, ngoye wu ke gufute uuna wamono iimaliwa yagwana.

Ombaanga yotango yopashigwana. Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja uukalata kaantu mboka yiishangitha kombaanga ndjika. Opuna nee uukalata wumwe uuluudhe wumwe uushunga wumwe uumbulawu. Omuntu kehe shampa wiishangitha kombaanga ndjika oho pewa okakalata kombaanga ndjika opo wukale hopungulila iimaliwa yoye.